Umusaani umumali nga umusaani uyu akwarire i'saati ikhalikho kimikhono ta ni i'mbale inyimbi nga awambile i'gari yewe isi aboyilekho kamatoore kane kamaboofu nga umusaani uyu abonekha nga ali khusindikha i'gari yewe.

Khanduka khakhakulisa bibaala byekhulya elah nga mulimo kimiyembe kyesibakulisa elah nga mulimo ni'kamarofu kesi barere khulukhalaya nga nako bakakulisa ni'kimitswungwa nibibindu bibindi

Abaana bakali ela nga abaana bano bositsaana betyukhile bidomoola byekametsi kale nga shokesa ndi abaana bano bamakhutaya kametsi, ela nga bafura bakhaana, ela abaana bano bali khubirira khulugudo nenga lugudo luno lulikho lufumbi lukali, ela nga akhundulo we'lugudo waliwo bunyaasi ni busaala u'bwatsowakhowa nenga lufumbi lwabutsakho

Umusaani umumali ela nga omusani umumali uyuyu e'khile mumetsi kamakali ela nga wa'ambile khatimba khawamba tsi'ngeni nga akharele mumetsi, shibonekha shiri umusaani yu ali khuwamba tsi'ngeni ela khundulo khwe kametsi khulikho kamabaale kamamali kamaboofu

Tsinzofu tsingali ela nga tsinzofu tsino mulimo tsimbofu ni tsinyana tsi fiti ela nga tsosi tsili ukhwaya bunyaasi ela nga bunyaasi waliwo bukali bubonekha bulayi, mulimo ni busaala bubwoyoma ela mulimo ni bisaala bibya tsowa bulayi nga bibonekha bulayi

Abana bakali, nga abana bano boositsana bali mushibina ela nga bafura bali bakhana ela nga barele kimikhono a'ngaki nga babonekha nga bakana okhwilamo shesi umusomesa abarebele ate nga abana bano boositsana bekhale khutsindebe tsetsimbawo

Bisoolo bitaru bibyaleya, ela nga bisoolo bino biboofu nabi nga byaleya, ela nga bili ukhwaya nenga yesi bili ukhwayila bunyaasi bwayoma ela nga inyuma we bisoolo bino waliwo bisaala ibindi ibyatsowa

Inzu iye khasisila iye bunyaasi, ela nga inzu iyi ibonekha bulayi nabi ela nga akhundulo enzu iyiyi iye bunyaasi ili waliwo bisaala ibyatsowa ate nga byaleya, ela nga mulimo ni kamayika akali khulwanyi akari

Kumwaala kumuboofu naabi ela kumwaala kuno kulikho kametsi akabiramo akari, ela khundulo e kumwala kuno khulikho bunyasi ubwatsowakho ela nga mulimo ni tsinzu tsikhale tsesi bombekha ambi ni kumwala kuno ela nga tsibonekha bubi, ela mulimo ni inzu iye kamabaati ili akhwimbi ni kumwala kuno

Umusaani umumali ela umusani uyu wakwarire biwanga nenga wa'ambile shuma nga e shuma shino bali ukhwoshelakho tsingokho ni tsinyama ela nga byesi bali khwosha byositsana tsingokho ne tsinyama bibonekha bulayi naabi

Kumusikiti kumubofu naabi elah kumusikiti kuno kubonekha bulaayi naabi elah nga mumaso mwekumusikiti kuno waliyo tsimotokha tsibili tsiwanga tsemikhile mumaso mwekumusikiti kuno

Shizimbe shiboofu naabi ela shizimbe shino shibonekha bulayi naabi nga bashombekha bulayi ela inga habwene khe shizimbe shino waliwo ulwanyi lulikho bunyaasi nga balungona bulayi naabi nga waliwo ni gumuti elanga ni bisaala biliwo.

Bizimbe bibofu naabi elah nga bizimbe bino byosi tsana bibonekha bulaayi elah nga waliwo ni luguddo lubofu naabi, luguddo luno lulikho tsimotokha itsili khukendelakho ni tsipikipiki katakho ni babandu nga nabo bali khukendelakho

Shisolo shitwela shiboofu ela nga shisolo shino shilimo bimali ni biwaanga ela nga shikhale khusisaala a'ngaki nga shili khulola ela nga shibonekha bulayi naabi, shekhale khusisaala shiboofu ela nga a'ngaki waliwo kamasafu ke bisaala

Kameetsi kamakali kha kabonekha bulaayi ela nga memetsi kano mulimo bisolo biboofu naabi nga bili bikaali nga bimali ela bisolo bino byekhaale khu washabwe ela nga inyuma we bisolo bino iliwo bisaala ni syikona isyatsowa.

Kimikhono kye umundu umuzungu nga umundu umuzungu uyu awambile inyeni nenga inyeni iyi ishili mu metsi, nga shibonekha nga shili inyeni iyi ishili inamu ela nga abonekha nga umuzungu uyu ashili mu nyanza